Waa ka zama lihira bi puɣinsi ayi mi n wari wahi maa, biwarila ka bɔn waa, bansi ni yeri dibela bi nyiŋgoyani ni bi nuhi ni nibi bɔɣirini hali bizuɣu gba bi pɔbla bi zuɣuri.